Babenyayi be lifundo lya rugby bali musisaawe balikho benyanya ,balala batima ,balala bakonakho bali khabalwanila kumupila musisaawe sha rugby

Kubaata khumeetsi, kubaata kwasamisile kumunwa kwabalayisile kwafanile nga sitiyo ,sitiyo sino nisho sikuyeta khuyoola tsinyeni mumeetsi ela kwa'ambile inyeni ilangilbwa nga sifurya e ili sifurya khusilanga sifurya mu lugisu ,kubaata kuno kuba khumeetsi ela kurera khumeetsi ne sikutuyikhanakho ibulafu ta khumumu ta, nikwo kuwangalila khumeetsi, kuwanga kuba ni likosi lileyi ,kwaba ni lisakhilo litini nenga kumunwa kwayo kubalaya kwafana nga si sitiyo

Inzoofu inyana ,yekhale yakonele iri khayoma kumumu mu bunyaasi, yarekeresele ili kheyora kumumu

Kamalowo kekhubayilamo tsingeni bakayabile, bakatekhetekhile, bakarelemo bipapula bilange uri bitandarwa, ari barere kumuyekhe barere asi baramo ne kamabaale, batsakhuba batsukhakho kameetsi, kameetsi ako nga batsukhilekho bayilamo tsingeni, ela tsingeni itso tsiba busa nga tsitsiiba mumeetsi nga tsiiba mwitiibo, ela khabakhola kamatiibo kekhukhwayilamo tsingeni, ne kamatiibo kano bakakholela mu town ne kamatiibo ke mu town.

Ibendela iye linambo lya Uganda ilimo khanywinywi akari ni colour iwaanga ili ni colour ya black iya nabinzali ni besemu

Lisayilo liboofu lye bakristo lilikho kumusalaba ,lyabakho kamadinisa kamaboofu, bimuli, ni bi shisaala shiboofu.

Katale khakulisa byekhulya bibisi mumuli kamapondi muli kyikuyu mumuli ni mwoko ne yabonekhanile inga hatse homile ela bakula sibalikhe babonekha ta khakil ubona mama yu ukulisa kamapondi yu akhalilewo akonekho ewumusemo nga alikho alinda besi akulisa nenga kumumu kulikho kumukali wanyalisile khubanga bikhalamo bisisa byawe bya umbrella.

Bino bilange bikhomo bye khumaru bakhasi byesi barona ,babifumbaka baronaka bara khumaru banyalisa khubonekha bulayi ,bili mu tsi'color tsye njawulo muli imbesemu ni imali ni iya nabinzali ,bibindu bino bakhasi babikwara khumaru byakhola nga earring

Umusetsa wamemele i bumba iwanga ilikho khafunikho kha besemu, iye kamafura ni engine niyo isi alikho arambisa khufuwa tsinyanya, wakwarire boots tsewe tsi mali akhufuwa kumukunda kwe tsi nyanya.